Kan asirratti barraa'ee jiru barreeffama barumsa jedhudha. Barumsa jechuun waanta ilma namaa maraaf barbaachisaa fi fayyadaa ta'edha. Barumsi kan nuti ittiin hawaasa keenya, ofii keenyaa fi biyya keenya ittiin jijjiiruu dandeenyudha.

Barreeffamni asirratti dubbisaa jirru Kun barreeffama seera kabachiisaa jedhudha. Seera kabachiisaa jechuun namoota hawaasa isaaniitiif adda durummaadhaan hirmaataa jiranii fi balaarraa ittisuudhaaf kan of kennee hojjatudha.

Barreeffamni asirratti ilaalaa jirru, barreeffama nyaata jedhudhaa. nyaata jechuun waanta dhalli namaa guyyaa guyyaan hojjetu yookaan nyaatudha.

Suuraan nuti as irratti ilaalaa jirru kun suuraa ija timiraati. Iji timiraa kun baay'ee mi'aawaa fi kan namni marti jaalatu dha. Yeroo baay'ee hordoftoota amantii Muslimaa biratti baay'ee jaallatamaa wanta ta'eedha.

Kana nuti as irratti ilaalaa jirru Kun barreeffama. Barreeffamni kun kan barumsa jedhuudha. Barumsi akkuma beekamu kan namaaf baayyee gaarii ta'eedha. Kan nuti ittiin sammuu keenya jijjiiruu dandeenyu fi maatii keenyaaf, uummata fi biyya keenya kan ittiin jijjiiruu dandeenyuudha.

Kan asirratti barraa'ee jiru, meeshaa manaa fi waajiraalee jedhudha. Meeshaalee manaa fi waajiraaleen gosoota baayyeetu jiraa, kanneen akka teessoo fa'idha.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kun barreeffama. Barreeffamni kun barreeffama 'Giddugala Bashannanaa' jedhuu dha. Giddugala bashannanaa jechuun iddoo yeroo ati boqochuu barbaadde, bashannanuu barbaadde itti bashannantuu dha.

Kan nuti asirratti argaa jirru kuni barreeffama. Barreeffamni kunis barreeffama faaya jedhudha. Faaya jechuun wanta bareechituudha, wanta ittiin mimmiidhaganidha. Faaya kana yeroo baay'ee kan fayyadamu ijoollee shamarraniiti. Kan gurraa, kan harkaa fi kan mormaatis jechuudha.

Barreeffama nuti as irratti ilaalaa jiru kun barreeffama faaya jedhuudha. Faaya jechuun wanta yeroo baayyee ijoolleen dubartootaa mormatti, harkattii fi qubatti godhataniidha.

Rifeensi wantoota namarratti argamanidha. Dubartoonni kan guddisanii fi dhiironni kan muratanidha. Dubartoonni immoo kan miidhagsanii guddisanidha.

Barreeffamni nuti asii gaditti arginu Kun barreeffama seera kabachiisaa jedhudha. Seera kabachiisaa jechuun namoota humna isaanii of kennaniin hawaasa isaanii tajaajilanii uummata isaanii balaarraa ittisanidha.

Barreeffamni asirratti argaa jirru, barreeffama muuziqaa jedhudha. Muuziqaan waanta nuti ittiin yaada keenya ibsannuu, yookaan immoo miira keenya ittiin ibsannudha. Muuziqaan gosoota garaagaraatu jiru, kan aadaa jiraa.

Barreeffaamni nuti as irratti argaa jirru Kun bineensota manaa fi alaa kan jedhuudha. Bineensota manaa jechuun fakkeenyaaf kanneen akka Saree, Adureee Harree fi gosoota garaa garaa baayyeetu jira. Bineensoti alaa immoo kanneen akka Waraabessaa, Leencaa, Qeerransaa fi kan kana fakkaataniidha.

Suuraan nuti asirratti ilaalaa jirru kun, suuraa namoonni lama yeroo wayyaa aadaa uffatanii, miidhagani, Wayyaan aadaa isaan uffatanis kan baayyee nama ajaa'ibuufi kan nama dinqisiisudha. Iddoo isaan jiran iddoo mana suuraati.

Barreeffamni nuti asirratti ilaalaa jirru kun barreeffama 'hawaasaa fi maatii ' jedhuu dha. Hawaasaa fi maatii jechuun wanta walqabatan kan ta'ee dha. Maatiitu kan guddatee hawaasa ta'uu kan danda'uu dha.

Barreeffamni nuti asirratti dubbisaa jirru kuni barreeffama 'Hoggantoota beekamoo' jedhu dha. Hoggantoota beekamoo jechuun warroota hojii gaggaarii hojjechuu dhaan beekamtii argatan, kan maqaa guddaa qaban kan ta'ani dha.

Barreeffamni nuti asirratti dubbisaa jirru kuni yookaan immoo barreeffamni fuula kana irratti barraa'e kuni daldalaa fi gabaa kan jedhudha. Daldalaa fi gabaan akkuma asirratti ibsamuuf yaalame iddoo daldalaa, iddoo bittaa fi gurgurtaa waantota garaa garaati.

Barreeffamni asirratti argaa jirru kuni barreeffama meeshaalee manaa fi waajjiraalee jedhudha. Meeshaaleen manaa fi waajjiraaleen kanneen akka teessoo gosoota garaa garaa baay'eetu jiru.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru kuni barreeffama manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jedhudha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun iddoo namoonni nyaata nyaatanii fi dhugaatii itti dhugan kan ta'edha.

Kan asirratti barreeffame, barreeffama geejiba fi konkolaataawwan jedhudha. Geejiba fi konkolaataawwan jechuun waantota yeroo keenya nuuf qusachuudhaan kan iddoo nuti barbaanne, iddoo nuti barbaannetti nu geessuu danda'anidha.

Barreeffamni nuti asirratti ilaala jirru kun barreeffama miidiyaa hawaasa jedhudha. Miidiyaa hawaasa jechuun iddoo itti hawaasni yaada qabu ittin ibsatuu fi wantoonni haaraa yoo jiran ittin argatanidha.

Barreeffamni nuti asii olitti dubbisaa jirru kun barreeffama meeshaalee manaa jedhudha. Meeshaalee manaa gosoota garaagaraa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf kan akka barcumaa, kan akka suphee, wantoota garaagaraa baay'eetu jira kan manaa jedhamanii kan beekaman.

Kan nuti as irratti argaa jirru kuni barreeffama 'Biqiltoota' jedhu dha. Biqiltoonni kun gosoota gara garaa baay'eetu jira. Biqiltoonni kun kan nyaatamanii fi kan hin nyaatamne illee baay'eetu jira. Maqaa isaa kan walii galaati kuni. Fakkeenyaaf Abaaboo fa'a. Wantoota gara garaa baay'eetu jira.

Barreeffamni armaan olitti dubbifnu kun manaa fi mana jireenyaa kan jedhudha. Manaa fi mana jireenyaa jechuun kan hawaasni itti jiraatudha jechuudha.

Barreeffamni nuti as irratti ilaalaa jirru kuni barreeffama "Meeshaalee manaa fi waajjiraalee" jedhu dha. Meeshaalee manaa fi waajjiraalee kan ta'an gosoota gara garaa baay'eetu jira. Isaan keessaa kanneen akka teessoo fa'i dha.

Barreeffamni as irratti argaa jirru kuni yookaan immoo kan as irratti barreeffamee jiru kuni barreeffama 'Hojii' jedhudha. Hojii jechuun wanta nuti sammuu keenya fayyadamuu dhaan yookaan ammoo humna keenya fayyadamuu dhaan goonu kan ta'e dha.

Barumsi akkuma beekamu wantoota jireenya dhala namaa keessatti barbaachisaa fi tajaajila baay'eef kan ooludha.

Akkam namatti tolu! Suuraa kana irratti kan arginu wantoota baay'ee nama gammachiisanii fi onnee namaa fuudhaniidha. Namoonni yeroo isaan iddoo tokkotti waliin ta'anii; wajjin haasawaa, buna dhugaa yeroo isaan bashannanaa jiraniidha. Baay'ee nama gammachiisa.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kun barreeffama bineensota manaa fi Alaa jedhuudha. Bineensotni manaa kanneen akka saree, kanneen akka bashoo Kan ta'aanidha. Bineensonni alaa immoo kanneen akka leencaa fa'a Kan ta'aaniidha.

Elektirionksiin wanta hojii keenya keenya nuuf ha falleesau kan tekinooloojiin adeematu ta'eedha

Kan nuti as irratti dubbisaa jirru kuni barreeffama 'Faashinii' jedhu dha. Faashinii jechuun wanta as dura hin jirree fi wanta haarawaa ta'e kan amma jalqabame ta'uu isaati kan inni argisiisu.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kuni yookaan ammoo barreeffamni nuti asirratti argaa jirru kuni miidiyaa hawaasaa kan jedhudha. Miidiyaa hawaasaa jechuun waantota uummatni irratti yaada, waanta haaraa ta'anfaa irraa argachuu danda'an fi yeroo yaada qaban kan isaan ittiin yaada isaanii ibsatanidha.

Meeshaalee manaa jechuun kan gosoota garaagaraa ta'an baay'eetu jira. Kanneen akka teessoo, suphee meeshaalee manaa kan jedhaman baay'eetu jiru.

Barreeffamnu as irratti ilaalaa jirru kuni yookaan immoo barreeffamni as irratti barraa'ee jiru kuni barreeffama "Nyaata" jedhu dha. Nyaata jechuun wanta dhala namaatiif baay'ee barbaachisaa fi isa malee namni jiraachuu hin dandeenye dha.

Kan nuti asirratti argaa jirru kun barreeffama faashinii jedhudha. Faashinii jechuun wanta haarawaa kanaan dura hin jirre bifa haarawaan kan dhufedha.

Kan asirratti ilaalaa jirru Kun barreeffamaa. Barreeffamni kunis giddu gala bashannanaa kan jedhudha. Giddu gala bashannanaa jechuun iddoo hiriyaa kee wajjinis ta'uu danda'a, maatii kee wajjinis ta'uu danda'a, iddoo ati itti boqottuu fi itti bashannantudha.

Barreeffamni asirratti argaa jirru, barreeffama oomishaalee suupermaarkeetii jedhudha. Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun gosoota garaagaraa baayyeetu jiraa, kanneen akka nyaataa, kanneen akka dibataa, kanneen akka dhugaatiis ta'ee baayyeetu jira.

Akkam namatti tola! Suuraan nuti as irratti ilaallaa jiruu kun yookaan ammoo fuula kana irratti maxxaanfamee jiru kuni, namni jabaatee hojjechuu akka qabu kan nuti agarsisuudha. Hojii tuffachuus akka hin qabne kan nutti agarsiisuudha. Iddoo hojiin kun iddoo hodhaa uffataati. Namni yoo hojjetu kan nuti ilaallu.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru Kun barreeffamaa. Barreeffama rifeensa jedhudha. Rifeensi kan mataa keenya irratti margudhaa. Ijoolleen dubaraa kan guddisanii fi ijoolleen dhiiraa kan gabaabsaniidha.

Kan asirratti ilaalaa jirru kuni barreeffama ogummaa fi aadaa jedhudha. Ogummaa fi aadaa jechuun akkuma beekamu ogummaan namni tokko dandeettii qabu keessa isaa baasee yeroo inni hojiitti argisiisudha. Aadaan immoo akkuma beekamu gosoota garaa garaatiin ibsamuu danda'a.

Barreeffamni asirratti dubbisaa jirru Kun barreeffama kuduraalee fi muduraalee jedhudha. Kuduraalee fi muduraaleen jireenya ilma namaa keessatti wanta haalaan barbaachisaa ta'ee fi hawaasni haalaan itti fayyadamanidha

Kan nuti asirratti argaa jirru kuni barreeffama beeksisa jedhudha. Beeksisa jechuun hojiis ta'uu danda'a wantoota garaa garaa beeksisuudhaaf kan nuti fayyadamnudha.

Amantaa jechuun wanta ittiin hawaasni jireenya isaa ittiin gaggeeffatudha. Wanti kun kan ijaanis hin argamne kan harkaanis qabamuu hin dandeenyedha.

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru kun suuraa beeksisaati. Beeksisti kunis kan mana gurgurtaa midhaaniiti. Beeksisa kan asirratti maxxansameef namoonni kana bitachuu barbaadan yoo jiraatan akka deemanii iddoo kanaa bitachuu danda'aniifidha.

Kan asirratti barraa'ee jiru barreeffama qoricha aadaa jedhudhaa. Qorichi aadaa kan uummamaan hawaasni margarraa wantoota garagaraa irraa ofiii isaaniitiif hojjachuudhaan fayyadamu ta'edha.

Barreeffamni fuula kana irratti ilaalaa jirru barreeffama hojii jedhuudha. Hojii jechuun waanta nuti beekumsa qabnuu fayyadamuudhaan hojjennudha, humna keenyas fayyadamuu ni dandeenya.

Kan nuti as irratti ilaalaa jirru kuni barreeffama. Barreeffamni kuni 'Ogummaa fi aadaa' kan jedhu dha. Ogummaa jechuun namni tokko dandeettii isaa kalaqee gara hojiitti jijjiiru dha. Aadaan akkuma beekamu uffannaa nis ta'uu danda'aa, nyaataan, wantoota gara garaan ibsamuu danda'a.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kuni yookaan ammoo barreeffamni fuula kanarratti arginu kuni kuduraalee fi muduraalee jedha. Kuduraalee fi muduraaleen jireenya ilma namaa keessatti baay'ee barbaachisaa kan ta'ee fi fayyaadhaa fi waanta baay'ee barbaachisaa ta'edha.

Hojii jechuun wanta nuti beekumsa keenya fayyadamuudhaan sammuu keenya fayyadamuudhaan yookaan humna keenya fayyadamuudhaan hojjannudha.

Kan nuti asirratti arginu kunii yookiin immoo barreeffamni asirra jiru kunii barreeffama meeshaalee manaa Kan jedhudha. Meeshaaleen manaa gosoota garaagaraa baayeetu jiraa teessoo, Kan akka suphee wantoota garagaraa baayeetu jira.

Barreeffamni nuti asirratti ilaalaa jirru kuni barreeffama bineensota manaa fi alaa kan jedhudha. Egaa akkuma asirratti jedhu bineensota manaa fi alaa jechuun wantoota garaa garaati. Bineensonni manaa kan akka hadurree fa'adha. Kan alaa immoo kan akka waraabessaa faati.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kuni yookaan immoo barreeffamni asirratti barraa'ee jiru kuni barreeffama faaya jedhudha. Faayi wantoota ijoollonni shamarroonni itti fayyadamanii fi faaya ta'ee kan warroota baay'eetu jira kan harkatti uffatamu, kan mormatti uffatamus jira.

Kan nuti as irratti dubbisaa jirru kuni barreeffama 'Ispoortii' jedhu dha. Ispoortiin jireenya namaa keessatti barbaachisaa kan ta'ee fi fayyaa dhaafis baay'ee gaarii kan ta'e dha. Namni tokko osoo Ispoortii hojjetee baay'ee gaaridha

Hawaasaa fi maatii jechuun maatiin guddateeti kan inni hawaasa uumuu danda'u.

Qonna jechuun lafa midhaan oomishaatiif qophaaye jechuudha. Lafa qotamee oomishaaf qopheeffamedha.

Kan asirratti barraa'ee jiru kunii yookaan ammoo kan nuti asirratti argaa jirru kunii 'manneen dhugaatii fi manneen nyaataa' kan jedhuu dha. Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun iddoo itti nyaata nyaatamuu fi iddoo itti dhugaatiin dhugamuu dha.

Suuraan nuti asirratti ilaala jirru kun yookaan ammoo suuraan asi irratti argamu kuni suuraa re'eeti. Re'een tokko yeroo inni dhaabataa jirudha kan nuti ilaallu. Re'een kun gaafni inni qabu tokkodha. Kan nama ajaa'ibu ammo gaafni isaa tokko ta'uu isaati.

Kan nuti asirratti argaa jiruu kun barreeffama ogummaa fi aadaa jedhudha. Ogummaa fi aadaa jechuun namni tokko yeroo ogummaa qabu fayyadamuudhaan wantoota aadaa isaatiin wal qabatu hojjatudha.

Akkam miidhagu haadholiin yeroo isaan karaarra baay'atanii waliin deeman kan ilaalludha suuraa kanarratti. Yeroo isaan fuula gammadaa ta'e ibsaa uffannaa isaanii uffatanii deemaa jiran ilaalaa jirra asirratti.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru kun barreeffama 'miidiyaa hawaasaa' jedhuu dha. Miidiyaa hawaasaa jechuun iddoo namni martinuu yaada isaa bilisaan itti ibsachuu danda'uu dha.

Barreeffamni nuti asirratti dubbisaa jirru kuni yookaan ammoo barreeffamni fuula kanarratti argaa jirru kuni barreeffama oduu jedhudha. Oduu jechuun waanta haarawaa ta'e tokko yeroo namni tokko nama biraatti himudha.

Kan asirratti barreeffamee jiru barreeffama geejjibaa fi konkolaataawwan jedhudha. Konkolaataawwan yookaan ammoo geejjibni waanta yeroo keenyatti fayyadamuudhaan iddoo nuti barbaanne nu geessuu danda'udha.

Barreeffamni asirratti ilaalaa jirru kun barreeffama beeksisaati. Beeksisa jechuun wanta tokko yeroo namatti beeksisnudha. Meeshaalee gargaraas ta'uu danda'a yeroo namatti beeksisnudha.

Maashinoota gosoota garaagaraa baay'eetu jira. Maashina jechuun walumaa galatti wanta teekinooloojiin fidde kan wanta nuti hojjannu salphisuu danda'udha.

Jii'oogiraafii fi seenaa jechuun damee saayinsii hawaasaa kan ta'ee fi jii'oogiraafiin akkaataa teessuma addunyaa kan qo'atuu fi seenaan immoo wantoota darban seenaa darban kan qoratudha.

Barreeffamni nuti asirratti dubisaa jurru kun yookaan immoo kannnuti asirratti ilaalaa jirru kun barreefama 'dhugaatiiwwan' jedhudha. Dhugaatiiwwan immoo biyyoota keenya keessatti dhugaatiiwwan gara garaa baay'eetu jira. Kan aadaatis ta'ee kanngara garaa namoonni ni fayyadamu.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun mana jireenyaa ta'uu isaati kan nuti arginu. Manni iddoo itti jiraatu kan ta'edha.

Barreeffamni argaa jirru kun barreeffama qonna jedhudha. Qonna jechuun lafa qotamee oomishaaf qopheeffamee jiru jechuudha.

Barreeffamni nuti as irratti dubbisaa jirru kunii barreeffama 'Meeshaalee miidhaginaa' jedhu dha. Meeshaaleen miidhaginaa gosoota garaa garaa ta'an baay'eetu jiru. Fakkeenyaaf Faaya Harkaa, Mormaa fi kana yoo fudhanne 'Meeshaalee miidhaginaa' jedhamu.

Bineensonni manaa kanneen akka adurree, kanneen akka saree fa'idha. Kan alaammoo kanneen akka waraabessa, leenca, qeerransa baay'eetu jira.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru Kun barreeffama kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jedhudha. Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun waanta nuti oduu garaagaraa irratti argannu yookaan irraa dubbisnudha.

Kan asirratti barraa'ee jiruu barreeffama manaa fi mana jireenyaa jedhudha. Manaa fi mana jireenyaa jechuun iddoo jireenyaa hawaasni jiraatu ta'uu isaati kan ibsu.

Barreeffamni nuti asirratti dubbisaa jirru kunii barreeffama 'geejjibaa fi Konkolaataawwan' jedhuu dha. Geejjibaa fi Konkolaataawwan jechuunii kan nu tajaajilanii fi kan yeroo keenya nuuf qusatan wanta ta'e, iddoo deemuu barbaanne yeroo nuti barbaannetti kan nu geessu wanta ta'ee dha.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota garaagaraa irraa hojjatama. Faayaan ta'uu danda'a uffannaas ta'uu danda'a namni kan itti tajaajilamu

Kan asirratti argaa jirru, yookaan immoo barreeffamni fuula kana irratti ilaalaa jirru, barreeffama muuziqaa jedhudha. Muuziqaa jechuun waanta nuti miira keenya ibsannu yookaan immoo yaada keenya ittiin ibsannudha.

Faaya jechuun wantoota ittiin miidhaganidha. Kan harkaa, kan mormaa, kan qubaa illee ni jira. Faaya jechuun walumaa galatti wantoota miidhagsuudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun iddoo namni itti bittaa fi gurgurtaa raawwatu kan ta'e ta'uu isaa mul'isa

Barreeffamni asirratti argaa jirru Kun barreeffama kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jedhudha. Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun iddoo nuti irraa oduu argannudha

Qonna jechuun lafa tolfamee qotamee oomisha midhaaniitiif qopheeffamee jiru jechuudha .

Kan nuti as irratti dubbisaa jirru kuni barreffama 'Hawaasaa fi Maatii' jedhu dha. Hawaasaa fi Maatii jechuun wantoota wal fakkaatoo ta'anii yookaan ammoo maatiin guddateeti kan hawaasa ta'uu danda'u, kan hawaasa uumuu dsnda'u.

Kan nuti asirratti dubbisaa jirru kuni barreeffama 'rifeensa' jedhuu dha. Rifeensa jechuun wanta nama irratti argamanii dha. Kan ijoolleen dhiiraa gabaabsatanii fi ijoolleen shamarranii ammoo guddisuudhaan miidhagsanii dha.

Barreeffamni asirratti ilaalaa jirru kun barreeffama manaati. Manni kun mana jireenya yookiin iddoo Biiroo ta'uu danda'a. Manni kun kan inni nu fayyaduu namoota baay'eef tajaajila kennudha.

Kan nuti asirratti argaa jirru kun barreeffama. Barreeffamni Kunis barreeffama oduu jedhudha. Oduu jechuun hawaasni tokko wanta dhagahe tokko yeroo qaama biraatti dhaggeessisu oduu jedhama.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru kun barreefama meeshaalee barreeffamaa jedhudha. Meeshaaleen barreeffamaa gosoota gara garaatu jira. Isaan keessaa kanneen akka biirii fa'itu jira.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru kun yookiin immoo barreeffamni nuti fuula kana irratti ilaalaa jrru kun barreeffama meeshaalee barreeffamaa jedhudha. Meeshaalee barreeffamaa gosoota garaa garaa baay'eetu jira. Isaan keessaa kanneen akka Kobbee fa'idha.

Barreeffamni asirratti barreeffamee jiru Kun, barreeffamootaa maashinoota jedhudha. Maashinoota jechuun waanta teekinooloojiin fide kan hojii keenya nuuf salphisuuf ta'edha.

Kan asirratti barraa'e yookaan barreeffamni nuti asirratti argaa jirru, barreeffama dhugaatii jedhudha. Dhugaatiiwwan jechuun waantota dhugaman kan ta'uu isaati kan nuti hubannu. Dhugaatiiwwan aadaas ta'ee kan ammayyaa baayyeetu jira.

Kopheewwan jechuun kan namni uffatanidha. Kan nuti miilarratti uffannudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun kan nuti ittiin miidhagnu kan ta'edha. Meeshaaleen miidhaginaa gosoota garaagaraa baay'eetu jiru

Amantaa jechuun wanta ijaan hin argamne kan hin qabamne kan dhalli namaa guyyaa guyyaatti jireenya isaa ittiin gaggeeffatudha

Barreeffama asirratti nuti ilaalaa jirru Kun, barreeffama dhugaatiiwwan jedhudha. Dhugaatiiwwan kunniin gosoota garaagaraa baayyeetu jiraa . Kan aadaa illee jiraa, kan akkanumaan dhugamu illee baayyeetu jira.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun wanta yeroo fayyadaman kan teekinooloojiin fide iddoo nuti deemuu barbaannu yeroo nuti barbaannetti nu geessuu danda'udha

Kan nuti asirratti argaa jirru kunii barreeffama 'meeshaalee miidhaginaa' jedhuu dha. Meeshaalee miidhaginaa jechuunii wanta uffatamus ta'uu danda'aa. Kanneen akka faayaati meeshaaleen miidhaginaa.

Kuduraalee fi muduraaleen wanta guyyaarraa itti fayyadamanidha. Kuduraaleen kanneen akka tilmaamii fa'aadha. Muduraan immoo kanneen akka muuzii, pappaayaa fa'aadha

Barreeffamni asirratti dubbisaa jirru kun, barreeffama ogummaa fi aadaa jedhudha. Ogummaa fi aadaa jechuun namni tokko ogummaa isaa fayyadamuudhaan yeroo ogummaa keessa isaatii qabu hojiitti jijjiirudha.

Barreeffamni nuti asirratti dubbisaa jirru kuni barreeffama 'Kuduraalee fi muduraalee' jedhuu dha. Kuduraalee fi muduraaleen wanta dhalli namaa guyyaa irraa itti fayyadaman kan ta'ee dha. Kuduraaleen kanneen akka timaatimii ti. Muduraaleen immoo kanneen akka muuzii.

Kan nuti asirratti ilaalaa jirru kun barreeffama faaya jedhudha. Faayni kun dubartootas ta'uu danda'a, namoonni yeroo baay'ee qophii garaa garaa yogguu qabaatan ittiin mimmiidhaganii deemanidha.

Manneen nyaataa fi manneen dhugaatii jechuun iddoo nuti guyyaarraa guyyaatti nyaataa fi dhugaatii itti dhugnudha.

Barreeffamni nuti as irratti ilaalaa jirru kunii barreeffama 'Hoggantoota beekamoo' jedha. Hoggantoota beekamoo jechuun namoora biyya keenta keessas ta'e, biyyoota bieaatis ta'uu danda'aa namoota hojii gaggaarii hojjechuu dhaan kan beekamtii guddaa qaban jechuu dha.

Nyaanni wanta ilmi namaa jireenya isaa ittiin gaggeeffatu kan guyyaan godhamudha. Nyaanni gosoota garaagaraa baay'eetu jiru nyaatni aadaa ni jiraa nyaata garaagaraatu jira

Kan nuti asirratti argaa jirru kun barreeffama meeshaalee manaa fi waajjiraalee jedhudha. Meeshaalee manaa fi waajjiraalee jechuun kanneen akka teessoo fa'idha. Meeshaalee manaa fi waajjiraalee kan ta'an baay'eetu jira.

Barreeffamni nuti asirratti argaa jirru yookaan barreeffamni asirratti barraa'e Kun barreeffama ispoortii jedhudha. Ispoortii jechuun waanta dhala namaatiif baayyee barbaachisaadha fi fayyaadhaafis baayyee barbaachisaa ta'edha. Namni tokko osoo ispoortii hojjetee baayyee gaariidha.